Atunya gin ki lacek atunya tye ka neno lacek okulu wiye piny i dye tim ma tye ki lum ma cego kun ceng tye ka caro kom atunya.

Kic tye i i ature tye ka toto ature.

Pi nam itenge tye yeya makiyubo ki bao ki odi makiyubo ki bao bati matek kin odi cok inget odigi ki anyme tye yadi matino tino i wi cere.

Lutino tye i gudi ma got ma tino tino tye iye angwen abic tye gugungu lutino abice gugungu piny mukene gucung acunga ka macok mukene gucung ki ka mabor acel oilo cinge malo tye ka nyero ongolo tyene tung acuc ki tyene tung cel oilo cinge malo tye ka nyero gin weng igi tye ma yom acel omako koc papap i cinge ongabo bongone malo.

Winyo mopye i ature i ature labolo tye ka tongo ne ature labolo macok ki labolo.

kic mati ka tuk i wi yamo ature ma kalane ti ping ti ka cito i kom ature ma kalane ti ping ature ma nyinge tino tino ceng ti ka ryeny i kome

Latambara ma kiyaro dyegi mukene kibanogi abana kita kiyubo kita kiyubo kideyogi kwede kun kionyo tika onyo gin ma tele i wigi.

Dano ma gitye inget pii ma gubedo ma giti ka yuto rec bene tye inget pii ki ma gucung giti ka neno dano i teng pii i kweyo

Mon ma guruko tiko iwigi ma igi yom guruko tiko ingutgi ki icinggi mukene obyelo lutino i ngegi.

Dano ma gugure gubedo ikacokke ma gitye ki kompiota inyimgi gubedo iwi meja madit acel ma gitye irek ma gupimme kun gineno luwotgi gitye i ot ma kore tye gilac acel ti ki pii ingete ki karatac tye iwi meja tye dano ocol ki yaka delkom munu otara

Bunga yen ma ki tung acam gitye kekel tung acuc gupike kacel gudi matidi opoko dyegi ki malo tye cere ma tye iye yadi ki poti.

Ayom aryo ma gubedo i wi got acel oilo wiye malo ocwalo wiye anyim acel obedo odolo tyene.